Hayssan ta be'ashe dizayssi cora asay issi mala mayo ma'idine bantta kushen sate sate wottidi tish ottidi xello de'shinine eta sinttan lo'iza cishaye de'izayssa mala nusi qoncises.

Hayissani ta beyashe dizayisi corra maccati ha xelishene utti utidayissa assatika ha xeliddi issiniya sharibbe ba hupheni qachada issiniya laxxana qachada ke ufayetidine ha tishi udi xelishin qonicisesi

Hayssan ta be'ashe de'izaysi cora asay maaran maaran eqqi uttidashinne he asay issipetethan gaamo dunguza melara de'iza ma'o ubbayka mayi uttidayssa gisishin baggay qa sharbeza qoodhiyan xaaxi uttidayssa hayssi qonccises.

Hayssan ta be ashe deizayssi cora issi malama omayizayssaynne oykkohey aasayka issi mala koppiya banthawuyen wottidi issi mala shurabey bootta shurabe maa7i uttidayssa gidishin etikka issi petitan ya aya ethanou shiiki uttidasa gididayssa mala akoncisees

Ayssanta beashi deidzayssi cora asaysi petethan koase kaasa daggafish deeshininne hey aseyka gaammo donguza merana deyza shurabe maydi ubbaykka ba kushe thokkoti waaso bolla deeshin musikeipe qoncisees.

hayssanta be ashe deezayssi ayfen xelanao kkehi lo7izasa gidishin heesuakka woraza ship gi uttida keeththati woykkoccora issi mala keeththati keetetti ottidaso gidishin etikka ayfen beyanau kehi lo7izayssa gididayssa mala qonchosees

Hayssanta beyashe deizayssi katamakko he katamayka ayfen xeellanawunne duussa skeeyin jettizayssa gididayssa gidushin hayasayekka say qammaza gididayssa gidushin he qammanka xora maabraase qommoy poo'idi deizayssa gididayssa mala qonjisees.

Hayssan ta be'ashe de'izayssi hedzu asati issippetethan shiiqi uttidashin gidishin cora asay issipetethan de'izayssa mala gididayssa gidishinkka eeta sintan ayfen be'anas lo'iza miishati cora miishati de'izaysa qonccisees.

Haysan ta beyashe dizaysi hezhzhu asati issipetan utti uttidashinne eti de'iya ketha kehi ayfen xelana lozaysa malanne ete sinthen kompiter mala medhidaysanne duma duma machine de'izaysa qoncises

Hayissan ta beyashshe dizayissi coora assay issipeteththan shiqidi utidayissa gidishshin gidon duriza asi dizayissanne guye baggara kamey dizayissa qoncisanass dandayides

hayssan taa be'ashshe deezayssi issi maciya buddena sane wottadanne woxe woththara issi attumma ades imishshininne etappe guye baggara cora asayi issi petethan utti uttidayssa mala qoncisees

Hayssan ta be7ashe de7izayssi cora cima asay issipetethan utti uttidayssa gidishin isttika dunguza merara de7iza koppiyanne dunguza melara de7iza sharbe bantha qoodhene wottizayssa gidishin issi cima woy xorunba daaniza miisha punishin qonccisees.

hayssan ta beyash deezayssi cora asay issi petethan ufayeto bolla deeshininne eaasa garsan corathumaddeti dunguza sharbe bantha qooren xaaxidi dunguza koppiya baantha wu7en oyqqidinne irxa maata oyqqidi dursa bolla deezayssa qoncisees

hayssanta beyashe deezayssi keehi ayfin xeelana olo7iza sookko izikka katama garsan deezayssa gidishin haathtazi aachchan deezayssa malanne apasa baggara cora keeththatinne kaame oge kaame issipetetan deezayssa qonchisee

Hayssanta beyashe deizayssi cora dunguza maa'o dunguza sharbenne ma'e coro banta bolla wottida asati issi petetan uttidi deyshininne etikka qoma maanawu giigettish deizayssa mala nu si qoncisana dandayda.

Hayssan ta beyash deizayssi kuwase kaasa beyanoyiza coraasay issi petithan istaydemme bolla woykko koaasi denba bolla uttutida shigilishinisa garsan corati gammo dungu zammera deiza mawo may dee issi petitan kushe baqqii deizayssa qonjusees.

Hayssan ta beyash deezayssi corasaye den ba bolla utt uttida shininne baggasay ekki yuttidashi gididayssa gidishin issoyka eta garsan eqqidi etas timirte imo bolla deezayssa mala nuus qoncisana dandayidees.

ayssanta be ashe deezayssi daro asayssi petethan issi soon utti uttidayshin gidishin eti kayssi mishati shoti xeelo bolla deezayssa gidishin eti uttida oydey mule oydeykka yssi mala marara deezayssa gidishin hemeraykka zoo gididayssa qoncise

Hahessanta beyashe deezay si issi attumade gidishin ikqa baayfen kadexa manaxira otide ba qooren dunguzasharbe xaaxirinne mayke oyqqidi haasaya bolla deishininne appe guye baggara asay deezayssa qoncisees.

ayssan bettishe deezayssi corasay issi petistan ya aaya ethanau shi kiyotidayssa gidishin he aasaykka issi mala ma7onne issi uttida uyde issi mala gidishin issikka addeyoosay gammu zuuni gididayssa mala hayssi nusi kpe qoncisees

Tabeyash deezayssi nam7u attum addethi oyde bolla uttidi haattishushooti dellishininne issoy karetha kooti bulla rammay uttidayssa gidishin nam7atu sintanka daftaray woykko waraqatay deizayssa gidishin itikka haatishushooti deellishin qonchisees.

Aysanta bayasho deezayssi issi yaattumade karetha kotemayerenne ba kushe mayqoqidi haati shothi xeelidi haasaya bolla deshenne heyaddeyka bo'aadde qi didayssa nuus keyipe qon'issana dandayi dees.

hayssan ta bayash de'izayssi nam7u asati utti uttidi ha tishi uttid xeelo bolla de'ishinenne he asatu sintan daftara daaniza woyko woraqata de'iza gidishin asayka tishi urtidi xeelo bolla de'izayssa qoncises

hayssan ta beyashe deizayssi cora macasay issi petethan ya7aya ethana uttidayssa gidishin itikka burtha ma7umayidinne banta kushe baqqidi ufaytish deyizayssa mala nuuskype qoonisana dandayi dees

hahissanta beyash deizayssi cora aththuma cimaasay issipetitan maaran shiphigi shiiqi uttidashin gidishinka hey asayka ya aya ethanawu issipetitan shiiqi uttidayssa gididayssa mala nuus qoncisana dandayides

Haysan ta be'ashe de'izaysi nam'u gaththa keththay sinthanne guyyen maaran keththathi uttidashenne sinththa baggan de'za gaaththa keththan sinthan issi cima ayiya gaabe ma'ada eqqa uttidayssa hayssi nuus qonccisses.

hayssan ta beyashe de'izayssi cora asay issipetitha ogen kumidinne duridinne issipetithan ufayetidi hemeto bolla de'shn he asayka gaammo dunguza may utidayssa gididayssa hayssi keehippe qoncises.

ayssan ta beashu dey zayssi heedzdzu hazgaretakko etika ba dunappe molekesidi eedi moliza giigiso bolla deeshon nam7ati adussadussa moliza oykkidi mashshara qooriza qantidinne lo7eti di deyzayssa konchisees

Hayisani ta beyashe deizayisi haaththa doonani adhdhanawu yiza cora asayi hemetishshikka he asayi gabbe nayidi issi mala mayizayisa gididi gidishshin eyitikka hizadeyi kehippe geshshanne loo gididayissa mala nusi besanawu woyikko qonicisanawu danidaideesi

Haysan ta beyashe dizaya botha algazan issie azinayne maacashay qiri nara issippe tha botha mayo mayidi ichidi ufayeto bolla dizaysa nus kehippe qoncisanaw dandayides

Hayssanta beyashe desayssi ichashu achthumasati isibetetizane kilometi diiqi otadayssa gidishin etappe guye baggara keyi yashshiya sowey woyko keyi yashshiya caakay deysayssa qoncisees.

Hayssan tabeyash deisa issi issi malama omayza nam'u macanati itiophiya baynderadeyza daaniza misha pudde xoqotidi bantadoonan maksi wottidi he meta bolla deeshininne etappe guye baggara hara hasay deizayssa qoncisees

Hayssan ta beyashe deezayssi issi cimawakko izikka uttidi karetha ko timma yedi manaziresa bayfen wottidinne dunguza sharbe ba kooren xaaxidi haatishushooti xeelo bolla deezayssa qoncisees

hayssanta beyashe deizayssi molekko izikka keehi lo7o muruta gididayssa mala gidishin izikka booththa mole gididayssa mala gidishin ikka izayssi abba duunappe demettidayssa mala woykko abba duunappe oyqetizayssa mala qoncisis

Hayssanta beyashe deezayssi heedzdzu macatakko isikka banta zokkon jerke ba 'idi hemetishe deeshoninne iti hemettizayssi keeyi gita dalga demba gidishin etikka melato dizayssa qoncisees.

Hayssanta beyarshe deezayssi awudiya teknologe maadhan medhettida roboot gi dishin iyakka xeelaydanne weybessa woda deshinenne oosos keehi maaddisa miisha gididayssa nooskehpe qoncises

Hayssan ta be'ashe de'izayssi aayeyiranne na'ara issippeteththan qoometi uttidayssa bessishininne eti de'iyasohon ayfen xeellanaw lo'iyason medhara de'iza ciishshati de'izayssa mala gidishin xuufeykka lo'o ayso gallassa gizayssi de'izayssa qonccises.

hayisanta beyashe deizayssi hissi adussanne qanta shangulit eqqi uttidashin e qanta shangulitekka adussa shangulise gakkanaas ohyde shi shi utirayssa gidishin xuufekka lo7o armannetu gallas giza xuufe deezayssa mala qoncisie

Hayssan ta beyashe dizayssi tekinoloje maaran medhetida he miishsha go'ayikka maabiratey asa nas maaran gakana mala ooththiza maabirate transporimere gidishin he izikka asa nas lo'o go'a iimizayssa gdidayssa mala keehippe qonccises

ayssanta beashe deezayssi isi poranjade okkidi isimashin daaniza miisha alo7eto bolla deeshoninne aappeyessa baggara hissiyadde uttidi ilo7etizayssa teelo bolla deeshin eta peyessa baggara cora hessa mala miisha ideysayssa mus qonchuses

hayssan ta bi'ashe deizayssi gaxxarekko he gaxxarenka maabiraate gaththano keehi dalga gidida oosoy oosetishin deshinekka maabiraate transfermere nam'u poole garsan eqi uttidashininne heeppe cora shuboy bi uttidayssa nuus qoncisana dandayidees

Hayssanta beash deizayssi ogekko ogeyachchanka cora keeththati maara maaran deizayssa gidishin he keeththathu garsan irxa mithati dumma dumma murutayfe deizayssa mala gididayssa nusi keype qonxisanaw dandayides.

Hayssanta be ashe deizayssi keehi gitanne dalga gidida teknologiyo geen medetida maashile miisha gidishin he miisha guwaykka asa naas mabirate keehi lo'o guwa immizayssa gidira gisha heyssika lo'o gididi asa naas buussa bolla deizayssa qoncisis

Hayssanta beashe deizayssi corasayssi pesethan kaameago'e bolla eqqidenne shipe gidixi yele bolla leeshin issi attumadey ba kushira malati di misileza asas tamarsidinne qoncisi dideyizayssa mala muusikeype qoncisana dandayidiis.

Haysssn ta beashe deizayssi kehi gittane dalgga giddida gadey dishin he gaadenika coora saabile qommoy deizayssa malanne he gaade garssan oyddu asati yane haane hametishinine ettape hessa baggara kehi giita zuumay deizayssa nusi kehippe qonccises.

Hayssanta beyash deezayssi maabiraati shu bo loytidideyza corasay deizayssa mala gidishin heasayka qoxaariyo iqqida shubo iqqida baggas eqqidi telishinenne etappeyssa baggara keeththay deizayssa qoncisana dandayides.

hayssanta beyashe deizayssi maabirateshu bokko izikka cora mabirateshu boy yaanne haanne bizayssa gidishin he maabirateshu bo ohqqiza poole mithay eqqi uttidayssa gidishiinne salozan deiza shaare beettizayssa nuus qonchisees

Hayssan ta be'ashe de'zayssi issi mac'c'asiya ba mobile oyqqada uffaydhayda tselishinne garssa baagara c'ora xuufeti biirattine maashinetti qommotti de'izayssa mala nuussi qonc'c'isanaw danda'ides.

hayssanta beyashe deizayssi issi attuma aaway uttidi xaafidideyshin achchan wancazi deizayssa gidishinka asunthaykka balexe balta geetettidi xeesi tizayssa gidishin izikka huwe baynaweykko bo7asakko

hhissan ta beyashe deezayssi issi maciya issimala mayo7o ma7ada qareta camma wottauttadanne uttada silki haasayaddanne komputere oyqa xelishenenne he macasyakka keey ufayto bolla deezayssa qoncisana dandayi dees

hayssanta beyashe deezayssi cora asay isipetettan shiekiri kuma mishininne he assa garsan heedzdzo asate issi mala ma7o mayotirayssa gidushin he ma7o meraykas zo7u gidirayssa gidushinne hiyaasay kuma miidinne ufaytidi deizayssa qunjisees

Hyssan ta beyashe deizay si si attumadey teknolo yo gian perettida komputere sintan putiutirinne ikka asas hasaya bolla deeshininne codasay asidi deizayssa mala nuus qoncisees.

Hayssanta beyashe deizayssi issi malama umayiza heedzdzu asati deeizayssa gidishin etikka tama toysiza asakko etappe sintha baggara etamakina deezayssa mala gididayssa gidishin hayssa baggara booththa kaame deizayssa qoncisees

Hayssan ta be'ashe de'izayssi cora asati issippeteththan eqqi uttidashininne he asaykka tophphiya birawe mezimure yexxidi de'izayssa mala gidishin ubbaykka sitti giidi eqqidi yexo bolla de'izayssa nuusi keehippe qonccisanaw danda'ides.

Haysan ta be'ashshe de'izayssi kehi corra assay issipetteththan eqidinne corra maca assay laxanaza mayi uttidashshininne corra assayka tophphiya bandira oykidi tsoqu ooththi uttidayssa hayssi nussi ke'ippe qoncisees

Ayssanta beashi deezayssi katamakkoe katamaka cora dumma dumma teknolo joogeyan keexxettida keeththati dey shin e keethatikka xumaara xompiza lo7o ampuleti isakeetha maara malan exish deezayssa qoncisees

hayssanta be ashe deezayssikeehi gitanne dalka gidiza keeththay deizayssa gidishin he keetta sintancorasay eqqidi yaaneyanney metho bolla deeizayssakka gidishin hayssa baggara kaame oge bolla kameti he mexa bolla deizayssaka qoncisees

Hayssan tabe7ashe de7izayssi hosputaale woy haakime keeththakko. izikka c'ora hargganchay yiidi paxidi biyaaso gidishin cora asay xeellidinne bessa bolla de7izayssa nuussi qonc'isanaw danda7ides.

Hayssan ta beashe deizayssi coora asay issippetetan shiqqi eqqidi utidayssa gidishin he asa garssan issi attuma adey kareththa koote mayidinne asas timihirtte woykko zore immishe deizayssa mala nusi qonccisanas danadaides.

Hayisani ta beyashe dizayisi ha wode tekkinoloje marani ketetida keeththa gidishinne he keththazikka ayifeni xeelanawi kehi loizayisa mala gidishini he keeththayikka kawo mishsha woyikko kawosi aqame gididayisa mala nus kehippe qoniicisnawu danidaidees

Hayssan tha be7ashe de7izayssi oyddu addenne issi maccathi issippetheththan eqqi uththirashenne ethi de7iya soho keehi ayfen xeellanawu lo7iza soho gidishin issi aththuma addee haasaya bollanne ethassi zore woykko thimirththe immishin nuussi qonccisses.

hayssanta beyashe deizayssi nam7u tamaretakko etika issipetethan uttidi xinate xanayshenenne issipetethan maxaafathi shoti teellishenenne nam7atu kushenka biire dizayssa qoncisees

hayssan ta beyashe deezayssi ichchachu attuma asaye ssippeththan eqqidi gitanne dalga gidida ayfen xelanna lo'iza malaara deeza ciisha oyqqidi uppayetid poto denidishin itappe ha baggara issoy eqqi uttidayssa mala qoncisees

hayssan ta be'ashe deizayssi pooqekeeththakko izikka teknologiyo gemaaran keetetti dinne ooso bolla deeizayssa mala gidishin izikka kawo miisha gididayssa malanne buro ooso bolla deezayssa mala nu si qoncisees

Hayssan ta beashe dezayssi keehi gita dalga keetthata gidishin etika teknologi maaran keexxettida kiittakko etappe sinta baggan issi booththa kaamiya eqawutirash nuus khip qoncisana dandayides.

Hayssan ta be'ashshe dizayssi nam'u attumatine issi maccay issippeteththan eqqidayssane issi adey maccayissi warakatta immishshenne iika uuffaettayda eko bolla de'izayssa nusi kehippe konccises.

Hayssan ta be'ashe de'izaysi tekinolojiya ogiyara medhetida keeththa gidishin he kethayka ayfen xelanawnne dusas kehi lo'o gididaysa gidishin he kethanka danas c'ora asay amotizayssa gididaysa mala nusi qonc'ises.

Hyzanta byashe deyzayssi issi maca gidishin giyakka keehi lo7o merara deyza maca gididasha gidishinkka yaka haasaya bolla deyada tisho tara teelo bolla deshinnne iipe guye baggara woga skirin deyzayssa konchisees.

Hayssanta beyashe deizayssi nam,o faranjatakko izikka hoosipitaale garsan weekqowakime keeththa garsan deeizayssa gidishin issoy keehi hargiza cimaway deizayssa akamishe deiza issi doktore deizayssa mala nuus koncisees.

Hayzan tabeyashe deeizayssi issi doktore issi cimaayyo akamishu deeshoninne ayakka attishushotara xeele bolla deeshoninne ikka ottishushoti teeli di akamishu deezayssanne itapfe guye baggara keeththay deezayssa koncisees.

Hayssan ta be'ashe de'izayssi heedzdzu addenne issi maccay issipetethan hakime keeththa garssan uttidashin macciya hakime gididaysa gidishin hargganchcha asata oysho bolla de'izayssa qoncisees.

Hayssan ta bea'she deizayssi hakkimezako izzika eqqidi ba kushshen issi mishsha oyqqidinne ba qodhen meedala worqqa woththidi ba ayfen kareththa manaxire woththidi ha tish oththi xellishshin qonccises.

Hayssanta be'ashe de'izayssi issi cima ayiya ba kushe xoqothada ayfe qilmootida shinenne kushen fistalenne dumma dumma miishe deizayssa gidishin iipeyssa baggarayssi zooshurabi mayza atthumadey deizayssa mala nus qoncisees

hayssan ta beyashe deezayssi cora yeliza ayoti si petethan eqqidi ba naasa oyqo eqi xeelishininne eta garsan issiniya ufayxayedda ha simma teellizayssa gidishin heedzdzatikka ha teeli deeqqizayssa nu sikayp qoncisanaq dandayi des

Ayssanta bash deizayssi attuma asati si petethan shiiqi uttidash gidishin he asaykka laabu asay si petethan utt uttidayssa gidishin issoy eqqidi itas timirte immish deeizayssa mala qonjisees.

Hayssanta beyash deizayssi issi haakimiya hargancha cimawa akamishe deize mala gidishin izikka keehi hargishe deeza awa gididayssa malakko hakimezekka assi xalemishe deezayssa mala nuus qoncisees

hayssan ta beyashe deeizayssi woykko qoncizayssi hakime keeththa woykko hospitale geethethidi xeesettida sookko izanka coza cora haakimati issifetetan deeizayssa gidishin issiniya maxaafa doyara ni baabe bolla deeizayssa koncisees

Haysan ta be'ashe dizayssi worako he woranka cora mithati issipetetan de'ioysa gidishin woranka cora miththati erxxa gididi duusa bola de'izaysa gidishin pude sintha bagara dembazi de'izaysa mala nuusi kehipe qonccises.

Hassan ta beashe deizayssi ha woode tekkinolojjen medhdhetida kaame giidishin he kaameka cora eqqa ba bolla caanidi coora eqqa garssan coora jarkaney deiizayssa gidishin iika hemetta bolla deizayssa malla nus qonccises.

ayssan tabiyashe deizayssi oyddu attuma deti issipetethan eqqi yotida shininne itakarsan nam7ati issi miisha imolnne eko bolla deyshininne etika keehi ufayetishe deizayssa mala hayssinos kehipe qonchisis

hayssanta beyashe deizayssi cora keeththati isipetistan deizayssa gidishin he boothaykka woykko he sooykka gaxxareso gididayssa gidishin eray bokkanan izafa daaniza karexi uttida biide izayssa nuskeype qoncisees

Ayssanta beyashe deizayssi gaththa keeththa dandida merara keexetida ginbe keeththa qiddishin he keethtachan corasays petethan eqqidi keeththaza xeel7o bolla deshininne issiyadey etabessi sheen ayssi nus koncisees

habadan taas beettizayssi weykko qoncizayssi teknologi maaranan ayfen xeellanolo iza medhethida asi pude kiyane duge wodhdhiza miisha gidishin woykko daraja geeti tilixeesettiza miisha gidishin ikka kehi lo7enne maarallo izaba gididayssa qoncisees

Hayssanta beyashe deezayssi awudiya teknologe maaran meletida weykko giigida ogiigidishin hewogekka ayfen xeellanawunne asi abollara hemethanawu keeylo izaza gidishin he wogemeraykka zo'o mera oyqqidayssa gididayssa mala nu sikeype konchisees.

Hayssan ta be'ashe de'izayssi woykko tas qoncizayssi issi kawo tequwame gidida keeththako; iika bodditi kataman de'iza miishsha gidishin asay isipetethan ya gelo bolla de'izayssa mala nuus keehippe qoncises.

Hayssan ta beyashe deezayssi dembazan keexetida keexo bolla de'iza keeththa gidishin,he keeththaykka ayfen xeelana keehi lo'izayssa gidishenne aape sintha baggara maatatinne mitati de'izayssa mala qoncisees.

hayssan ta be'ashe de'izayssi isi attuma adey dunguza sharbey ba qoonen xaaxidi koppiya wottidinne manaxire baefen etiri mayko eqqidi haasaye shininne aappe guye bagganco aasay deizayssa nusikp qoncisana dandaydes

hayssanta beyash deizay si kawo keeththakko izikka awale teknoloji maaran medettida keeththa woykko keetettida keeththa gidishin he keeththaykka walaetha garsan de iza walaeetha gutara geetettidi xeesettizaso gididayssa nuuskeype qonjusis

Ayssanta beyashe deizayssi kaame yogeekko izikka nam'u baggara deizayssa gidishin ha baggara kaameyara mohiriyara hemeto bolla deshininne heyssa baggara mosaleti bishe deizayssa malanne asayka issi petethan yaane ainne he meta bolla deizayssa qoncisees.

Ayssan tabeyashe deezayssi cohasay sipetethan ya aya ettida keeththan eqqi uttida shininne eyaasa garsan issoy dunguza daaniza hara merana deeza koose may'izayssa mala qoncisana daggayidees.

Hayissan taa be'ashshe dizayiss cora asayi issippeteththanni shiqqi uttidayisanne he asayikka bagayi duniguza ma'i bagayi duniguza koofiya bagayika duniguza laxana baa qodhdhenni xaxi uttidi ma'i uttidi baa huphphenn woththi uttidayissa nusi kehippe qonccisess .

Hayissan taa be'ashshe dizayissi issi poliseyi interviwu oththetishshe desishshinne he poliseyikka baa ma'uwa mayidi mayikke achanni eqqidi hasaya bolla de'esishshinn appe guye bagara irixxa miththati de'izasata qonccisess.

hayssan taas beetish deezayssi weykko koncizayssi codasays petetan sartafkeeta waraqasa oyqqidi maara maaran ekki uttida shininne he asayka ufay iddinne footo dendana giigo bolla deezayssa gidishin essappe buye baggara axire deezayssa qonjisees

ayssanta beashe deezayssi ayfen beyano keehi lo7iza keetta gidushin he keetta suntayka pirda keetta geetettidi teesettida soho gidishin kesoonka keehi corhaasay palametizayssa gididayssa mala nuus kehipe qon7isanaw dandayidees

Haysan ta ba'ashe dizays cora asay ya'a ya'etanaw shiq utidaysa gidishn he asa garsan cora asay issipetetan tishot xelishinine bagot xafishn Bagay hokid hara mishe otishn qonces

hayssan ta beyashe deyzayssi cora anjettishe deyza tamareta gidishin etikka banta kushe toqu uttidi qaala gelishininne karetha gawune mayi uttidayssa gididayssa mala nuusi keehippe qooncisanawu dandayides

hayssanta be'ashe deezayssi keehi ayfenxeellana lo7iza keeththa gidishin he keeththaykka lo7o maaran woykko teknologiyo gen keexxethida keeththa gidishin he keeththa meraykka booththa merara deezayssa mala koonjisana dandayidees

Hayssan ta be7ashe dizayssi cora asay issipeththetan kaame oge geesho bollan de7ishininne he asaykka ba kushenine pituwa oyqqidi tishshi ooththidi ooththishe de7izayssa mala gidizayssa hayssi nus keehippe qonccisees.

Hayssan ta beyashe deizayssi issi mala merara deyiza ma7o mayza asati woykko issi mala ma7o mayza maca asati issi petethan oge geeshi dideesheninne etappe sintha baggaranne guye baggara coraasay deizayssa qonchisees.

Hayisan ta be'ashe dizayis coora asay issipetethan limate oso othishenee he asayka othida limatey oge duna gesho gididayisa gidishin he asa kushanika puxay de'izaysa mala nus kehipe qonicisanaw danda'ides

Hayssanta beyashe deizayssi cora kametis petethan yaaeyan hemettishininne kametupphayssa baggara keeththazi deizayssa giddishin keeththa pehayssa baggaraga corase bahuura hemetidi deizayssa qoncisana dandayi deessa.

Hayssan ta beyashe dizayssi tekinolojey ehida matawoqa kesanaw issi attuma addey zo'o may'o may'idi uuttidashin he ooththo oththida bale moyayikka aasi kessanas tekinoloje giyara hayssi nuus keehippe qonccises

hayssan taas beettishe deizayssi awudiya teknoloiyaniiza disialametawaqe maadonne yi7ayssi goyizakko qoncisiza xuufe deizayssa gidishin he xuufekka asay dishaalametawuqe kessana mala ooththiza xuufe gididayssa mala qoncisees

Hayisan ta be,ashe dizayisi tophiya harida kawo gidishin izika dijitale matawuqe asa na,as koshizayisanne maran asa na,ayi xaqametanaw woyiko go,etanaw qon,isiza nusi besizayisako

Hayssan ta be'ashe de'izayssi ha wodeya teknoloje maaran asa na'as immetishe diza dijitale matawoqiya gidishin izikka baynna gidiko asazi ba diyosappe haraso baanas woykko qaaxisanas dandda'isana mala qonccisees.

Hayssan ta be'isha dizaysi ha' i tekinolojin yiza matawaqa ekanaw issi Mac'asiya iskepa bolla de'ishininne iyaka ba ayffe ashara imo bolla de'ishizayssa mala nus kehippe qonc'isanaw danda'ides.

ayssanta beyashe deezayssi yawudiya teknolojiye maara medhettida dihissalmetaqe qommo gidishin izikka immiza go7ay asa nay ba sooppe haraso qaaxanassinne cora miisha woththana maaddizayssa mala nuus keype qoncisana dandayides

Hayssan ta beya shineezayssi dijitale betha woqeyakko izikka teknoloji ogeera medettida woykko giigiza miisha gidishin izi baynnetikko asay soppe soho qaxana dandayiza mala woykko dandaynna mala qoncisees.

Ayssanta be ashdizayssi dijisale metawogekko izikka asanay goythanassinne asanas lo'o goo'a immizayssa gidishin izi baynetikko asanay sooppeso qaaxo dandayenna mala nuus qojusees.

Hayssanta beyashe deizayssi issi cimaway ambasadere kotximayedinne maykezan ba cengursa hiisishininne he aawaykka duunaza hangi uttidi tish oti xeelidi aasayishe deizayssa qoncisees.

Haysan ta beyashe de'izaysi cora issippetethan eqida asay de'izaysa gidishin he asayka maaran maaran eqidi ha tishi histin xeelishenne he asa garsan hezhu maca asay de'izaysa nus keehippe qonc'issana danda'idinne hegappe guye bagara nu kawo misiley de'izaysa qonc'isses.

hayssanta beyashe deizayssi cora asayssi patethan siyotele garsan uttidiya ayayoti shininne he asaykayssi patethan maaran ba kushe xaaxidi tishshoti teelli shininne asa sintan kehi meraalo iza ciishe deizayssa mala nuus keepe qoncisano dandayidis

Hayssanta be7ashe dizayssi nam7u asati etika paranjanne issi abishey eqqi uttidashenne etika banta kushen kubbayeera guya miisha oyqidi issippee xeeletishinne haasayishe de7izayssa qonccesees.

Hayssanta be ashe deizay siy keyi ayfen xelanawunne key cora bira ekkiza miisha gidishin ikka maaddine weykko worqa geeti tidi teesettiza miisha gidishin ikka cora miisha ekkiza mala qoncisees.

Hayssan ta be'ashe de'izayssi keehi ayfen xeelanaw lo'izasso gidishin izika bochazi mithazi nne kaamezi de'izasso malakko hessika asa na'as keehi lo'o gididayssa nuusi qoncisees.

hayssan ta beyashe deezayssi si attumadey mayko eqqidi booththa koppe atidinne tishshoti xeeli dii haasaya bolla deeshe deeza mala gidishin aappe guye baggara ayfen xeellano lo7izo miishe deezayssa qonchisiis

Hayssan da beashe deizayssi nam'u asati hisi petetane mitishininne yaaranne haara cora ciishsha qommoynne corasay toopphiyo baundar xoqotidbessishin ciishshaykka ayfen xeellano kehi lo'zayssa gididayssa mala qoncisana dandayides.

Ayssanta beyashe deizay ssi haykka issi petethan qaase kaasa kayiza kashshanchasa gidishin etikka gastasa gididayssa malanne isimayizaykka bootta shuraabe gididayssa gidishin obbaykka attish shooti teelidi foto dendidayssa konjisees.

Nadayssan tabe ashe deizayssi corasays fetethan hemeta bolla dieshininne sintha baggala ambasader koose mayra hessu asati hebettishininne nam ati zo'o cisha woyqi utiraysaqidhishin issuy ba koshetuqutidi asasarotishi nuus qonusis.

hayssan ta beyashe deyzayssi kowaase kaashanchati issi fesisan den bankayashe deysiisinne issikkowase bolla cora kaasanchati ship giyuttidayssa gidishin issoy zo7o may7izayssa gidishin dhankogeti galal7omera may7izayssa konchisies

Hayssanta beyashe deizayssi issi attumade karexa koppi athi di cengursabaaga mayke zaara sisishin deshoninne izikka deeza gaden sable woykko badala sable deizayssa gidishin aappe guye baggara cora kaameti deeizayssa qoncisees.

Hayssan ta misilen be7ashe de7izayssi kuwaase kaasaka ethida demba deyza heedzdzu asati deezayssakko itappe guye baggara corasayis petethan ufayxo bolla deshininne arisinalesi asiltanye gidiza adde ba kushe micwottidayssa qoncises.

Hayssan tha be7ashe de7izayssi issi macciya ba ayfen manaxire woththada kareththa koothe maayadanne ba kushen mayke oyqqada asassi ba cengurssa sissaydanne he maccasiyakka haasayo bolla de7izayssa nuus qonccissees.

Hayssan ta be7ashe de7izayssi ichaw asati issipetethan utti uttidayssa gidshin oyddatuppe sintha baggan issoy uttidi oyddatussi haasaya bolla de7ishininne etikka iza sissa bolla de7izayssa nuus qonccisees.

Hayssanta beyashe deezayssi kowaase kaasaka izaa kaasanchati issi mala merara deeza shurabe maydi wanca woyqqidi midalaya bantha qoornatidinne kaassa xooni makkidi issi petetan ufayxishin deezayssa konchisees

ayzan tabeyashe deezayssi asay issi petethan eqqi yuttidashinne etideyosooy kehi lo7oso gididayssa gidishin itika issi petetantishu shotidi issi macasi xeelo bolla deshoninne diyakaytas zore maashe deezayssa qoncisees

Haysan tha be7ishe de7izayssi issi polise gidishin ikka haa eqqidi tishshi ooththidi xeellishininne appe guyye baggara keeththathi de7izaysa mala gidishin he polise ma7izaysi maa7oykka saloza daanizaysa mala nuusi keehipe qonccisanawu danddayi des.

Haysan ta beyashe dizaysi kame oge.bolla de'iza cora asay issipretethan dishin cora kamezi yane hanne bishen issi polisey issi kame esidi issi atuma adera hayaya bolla de'ishin eta issi bagata issi pokisey motorera bishe dizaysa beses

Hayssan ta be'ashe dizayssi oyddu asati issippeteththan eqqi uttidayssa gidishin, issoy dunguza ma'o kopiya woththidinne sharbeza qodhen xaaxidayssa gidishin nam'ati poolise ma'o ma'izayssa nuussi keehippe qonccisees.

Hayisan ta be'ashe dizayis issi poliseko i qase kumetha mayo ma'idi mayikeza oyikidi hasayishene eyapeka guye bagara gala'o medhane zo'o medhane karetha magarajoy de'eyisa nus qoncisanawu danda'ides

Haysan ta be'ashe de'izaysi polise maseltegnako woyko poliseti issipetetan timirte ekizaysko, hesanka oydeza banta kusheni oykidi utanawu lo'etishenne issoy issuwasi imo bolla dizaysa qoncises.

Hayssan ta beyash deezayssi issi mala kameti maaran eqqi uttidashininne he kametikka poolise kame gididayssa gedeshin kamethu maraykka booththa kaame gididayssa mala gididayssa nuskeype qoncisana dandayi dees.

Ayssan ta beyashe deizayssi issifetetan zore zooretanawu shiiqidasay deesizayssa malanne e asa garsan poolisetinne cora dumma dumma asati issipetethan ya aya ethanawu shiiqidi shiph gidi tishshoti xeellishin qoncisees.

Aysanta beyashe deezeyssi heedzdzu poolisetinne heedzdzu harasati sifiti tan issi mashshawyqqidee issi daabbo qaanxo bolla deshininne etika wukkidi daabbo xeelo bolla deezayssa nuuskeypi qoncisana danday dees

Hayssan ta beyashe dizayssi cora asay maaran shiphi shiphi giuttidashenne he asaykka bantta kawo dooranaassinne bantas kawos dooros gakkanaas woykko bantta kardde ekkanaw shiiqi uttidayssa gidees.

Hayssan ta be'ashe de'iyayssi cora macca asay issippetettan ya'a ya'ettana woykko zore zoretana shiiqi uttidayssa gidishininne he asa sinththan qasse kokkaranne dabbora de'izayssa mala gidishin nuusi keehippe qonccisanaw danda'ides.

Hayssan ta beyash deizayssi cora cimaasati sifetithan utti uttida shininne he asayka gaammo dunguza maa'o baggay gaammo dunguza koppiya uttidi ubbaykkatish ottidi simisha xeelo bolla deshininne issoy ba kushe toqo ottishin qoncisees.

Hayssanta be ash dezayssi cora asay issi petithan eqqi uttida shininne itagarsan issiyaawey ba ifen manaxere wotti uttidayssa gidishin issoy qasse dunguza koppe abawu7in wotti uttidayssa gidishin hayssi nu si qoncisees

hayssan ta beyashe deizayssi corasays petethan maaran adusawteta ututida shininne yaaseyka baasiba si woykko baguagua siyidayssa gedidaysishin itagarsan corattumasay deyzayssa konchisees

Haysan ta ba'ashe dizays issi atuma adeko . Izzika barinexa kaopya hu'en wothid Botha shurabe garsera mayid bollara koteka mayid ha ufayetid xelishinine izappe guye bagara hara 2 asat de'iyaysa qoncises.

Hayssan ta be'ashe deizayssi issi attuma addey issi atumanne issi maccayo qaalla gellsishe dizaysinne eetappe guye baggara cora deere bandiray de'ixayssa gidishin he banfira garssan tophphiya bandirayka dizayssa qonccises

Haysan ta be'ashe de'izaysi cora asati gaamo zoneni arbaminche katamani de'ishininne he asayka dunguza mayidi para bolla utidi kaame ogezara hemeto bolla de'izaysa nuusi keehippe qoncisana danda'idesi.

Hayssan ta beyash deezayssi coro asay issifetethan utti uttidayssa gidishin he asayka ya7a yayeitidi woyko zoro zoretishin deizayssa mala gidishin he asayka xuma utti uttidayssa gidishin poo7oy keeththa garsan deizayssa mala qoncisees.

Hayssan ta be'ashe diza issi coraa asay issipetetan tophiya banidira xoqo othiy oyqqidi nu kawoy diza misilekka sintha eqqidi baggay dunguza mayidi hemetidi diza issa qoncisanaw dandaydes.

hayssanta beyashe deezayssi issi attumadekko izikka koppiya bawu7en wottidinne ba kushen mayqoyqqidi asas cengursa siishshishininne aappe guye baggara dunguza melara deyza booththana xalati deezayssa qoncisees

hayssan ta beyashe deeizayssi issi attu maaci maaway uttidi haasaye shininne izikka karetha ko zimayeri hu7en pulunthay deizayssa mala qoncisishin aappe guye baggara topha bandiranne romo kulile bandiray deizayssa qoncisina dandayi dees

hayssan ta be:ashe deizayssi cora macasay issipesethan habisha qamisi daaniza mao'o maa'idi maata bolla eqqidi walaqasa woykko belxigena parti walaqasa xoqo histi xelidinne issoyssara haasay bolla deizayssa nuus qoncisis

Haysanta beyashe de izayssi corasayssi petitan demba bollahe meto bolla deshininne he asappe guye baggara atopiya bayndida xoqugara beetizayssa gidishin aseyka maarara haasinthahe meto bolla de izayssa qonjisees

hayssan ta beyashe deezaysi cora gaammo dunguza melara deiza maa7onne koppiya woththida cimaasay issifetetan utti uttidayssa gidishin hey asayka gaammo cimasa gididayssa mala nu sikaype koncisana dandayidees

ayssanta beashe deizayssi issi maca yoogidishin izakka eqqada haatti shotada xeelo bolla deizayssa malanne izaka karetha koothenne garsara borta shurabe mayizayssa malanne eipe guye baggara xophiya bandarethoko gidi beettizayssa mala qoncisees

Hayssan tabe ashe deyizayssi woykko taas qoncizayssi corasay si petethan uttizayssa so gidishin etappe sinta baggara issi attumanne isi macaya issipetethan uttidi issi miisha xeelo bolla dezayssa qoncisees.

Hayssan ta beyashe deizayssi oge dunan deysza qeeri giyakko izikka woykko baazaare geethi tirixeesittizayssa gidishin he keetazan woykko he giyazan coa bayezettiza iqati deizayssa malanne asay shammanoy yizayssa mala qoncisees.

Hayssanta beyashe deizayssi coraasay sifetechan utidi ya ay'e'eti shinenne he asaydeyo keexay keehi lo'o ayfen xelana lo'izayssa gididayssa gidishin aseyka essipetetha zore bolla deizayssa nuus qoncisana dandayides.

Haysan ta be'ashe dizaysi toophiya posta keeththakko izikka issi addenne maccay ewutiarshin atumay mačča nayees waraqata immishininne iya ufatayda ekkishin besees.

Hayisan ta be'ashe dizayis coora asay issipetethan eqidi Marian Marian tishi othi issi atuma ade xelo bolla de'ishenee he adeyka etas timirite imo bolla deizaysa malanee ba wariqata oyikidi xelid nababid asa si'isidaysa qonicises

hayssanta beyashe deezayssi digitale methawoqekko izikka asanas si hawodey teknologi maaran oosettida ba gidishin lo7o goo7a immizayssa gidishin asa naykka izi banetikko soopfeso qaxana dandayenna mala nusikaype konchisees

Haysan ta beyashe dizaysi ethiotelecom Giza dirkiteko he dirjiteyka tophiya gelosappe kehi gam'iza gidishinka he dirjite garsan oothishe de'iza cora asati issipetethan ooso bolla de'izaysa nusi keehippe qon issues.

hayssanta beash deizayssi cora say issipetechan maara maran ekki uchthida shinenne hey asayka shippe gidi eqqidi ha xeellishininne etappe guye baggara booththa kaamiya deizayssay dusikpe beettizayssakko

Hayssanta biyash deezayssi cora asati issi petethan oge dunan yaaneyanne meta bolla deshininne he asaykka baayyo baayyo bizayssa gididayssa mala gidishin etappe heessa baggara nam'u keeththati deezayssa mala nuus koncisies.

hayzan ta beyashe deizayssi qocca giyakko he qoca giyanka cora macazay sipetethan otowaranne ba sheara shiishishishi wottishinne etappey sabaggara harati deezayssa mala nuus keype qoncisees

hayssan ta be7ashe de7izayssi kehi katama gidida soho gidishin he sohonka nam7u asati mabirate hayle loyito bolla de7ishininne etiqa dhoqan ke7i uttidayssa gidishinne itappeyssa baggara cora keettati deizayssa mala nuus qoncisanaw dandayides

Hayisan ta be'ashe dizayis tekinolojy Marian medhetida woyiko gigiza kame gididaysa gidishin he kameta bolla issi kamey bitaza kunthi kunthi wotishene issoy qa iza tokidiy ekidi banawu gigitishe dizayis qonicises

Hayisan ta beashe dizayis cora asay issippetetan otishe diza oso biro gidishin he bironka nam'u issi cimanne issi maca aya ha simidi hasayishe deizayisa mala gidishin etappe guye bagara cora asay deizayisa qoncises.

hayssan ta be'ashshe de'izayssi oge dunan naxala mayizaa cora macasati issipeteththan salfera kiyi utiiddashininne etappe ya baggara issi bajajjey bishshe de'izayssa malanne he asayikka izo xeeliishshe de'izayssa mala qoncisees

hayssanta beyashe deizayssi oge duunan maaqobayziza suqetakko issika dumma dumma meraranne dumma dumma qommura deiza ma7ota shiishidi bayzo bolla deizayssa gidishin sinthara issoy saykile sufidi bizaade deizayssa mala qonchisees

hayssan tabeyash deizayssi isipetitan asay tukke bayzettiyason uttedi tukke urshusha bolla deishinenne tukke bayiziza macasaya tukke pentiso bolla deizayssa gidishin asayka itukiya naawe bolla deizayssa nuuskeyppe konjisees

ayssanta beyash deizayssi cora asati isipetethan bootta shura bemayirinne sinta bagga banta kushe xoqotidi ufaydush deeshenne esappe guye baggara shaaf haattay deizayssa hayssi nuus qoncisees

hayssan ta be'sh de'zayssi gammo zoonen deyza oykko gammo zoone gietethidi xeesettizayssan deyza arbamiche katamakko inka coraasay issi petisyan eki uttida shin sintha baggara issi attumadey ba kushe mici di ekki uttidayssa qoncisees

hayssan ta beyashe deeizayssi fuafaaate haaththay woykko bolla pedduge woxxiza haaththay deeshininne heyaththa xeelliza cora asaysi petithan eqqidi beshininne issi attumadey han eqqidi haaththa malati dideyzayssa qoncisees

Haysan ta beyashe dizaysi kehi giittanne dalga demba bolla cora asay issippetetha eqi uttidashi sintha bagara 6asay utti uttidaysa gidishin c'ora asay issi mala mayo izika boththa shurabe mayi uttidaysa nus qonc'ises.

Haysan ta bea'she dizaysi issi maca naa'ko izaka karetha mayo mayada eqa utidashen ha xelo bolla dei'shi ippe hini bagara zumay burati dei'zaysa nus kehippe qoncusanaw dandae'tes.

Hayssan ta be'ashe deiizayssi kehi yashshiya worra garssan deiiza xuuntha oggera hemmettiza nem'u asati de'ishshin nam'u assatika kareththa boorssa bai'idi buussa bolla deishshine eetappe sinththara haara nam'u asi deizayssa qonccises.

hayissanni taa be'ashshe dizayissi bollape duge woththiza haththeyi dizayissa gidishshinni hee haththanni meccetida na'ati de'izayissi gidishshin etappe hesa bagara worati ,miththati cora mishshati de'izayissa nussi wonccisanawi danida'idess.

hayssanta beyash deezayssi issi attumadekko izikka issi shara keeththa garsan hokki uttidi haatti shoti teelisheninne aappe guye baggara shara daanizaara keexxettida keeththay deezayssa qonchisees

hayssanta beyashe deizayssi hissi macanakko izakka woraqahawoyqqada tishshotha xeellishininne ep guye maggara corasay deizayssa gidishin izakka ufay xayda haraso xeellayda deizayssa qoncisees

Hayssanta beyashe deezayssi denba bolla deeza sharadaneza keeththakko aappe bolla baggara saloy mili xixa gididi beettishininne cora maatati achchan mokki uttidayssa mala nuusikaype koncisana dandayides

Hayssanta beyashe deizessi ba xaaretakko etikka oyqetidi issisan uttida shinnne etikka kafo zereta gidishin issi mala merera deizayssa gidishin nam'ateqqi uttira shin issiniya icha uttira shin qoncisees.

hayssan ta beyashe deizayssi issi attumade booththa ma umayrinne karetha manaxire bashuraabe bolla naaqqiri koto eqqidi eqqidi ha ufaytishe teellishininne aappe guye baggara pudera duge wodhdhiza haattay deizayssa qoncisees

Hayisan ta be'ashe diza issi ha wodiyan tekinolge ehido cora asay salipiara eqqi uttidashinne issi na'ay gelidi ba ayife ashara imo bola de'ishinne bale moyayikka konfiterera a xelo bola de'ishin bettees.

Hayssan taas beettishe deezayssi weyqo qonciseesi corasay dighital emetaw ekessana maaran salqetide qiutodashinnne issi aaway galidi ashara ime bolla deizayssa gidishin ankoasay attish shotire qeelo bolla deezayssa qoncisees.

Hayssanta beyasho deizayssi awudiyathefnolojiyan ira metaqe kessanawu asay maara maaran eqqutura shininne issichi maaway gelidi ba ayfe ashara imo bolla deishininne ankoasey attis shotiri teelo bolla deizayssa gididayssa nu sikaypeeqon issana dandayides.

Haysan ta bea'she dizaysi maran tekinolojera dijitale matawuke kesanaw issi away uttidi dizaysa ba biradhdhe ashara imishenne ha tishi otidi xelo bolla dizaysa bei'she dizaysa nus qoncisanaw dandae's.

Hayssan ta be7ashe dizayssi nam7u macca asatakko. Ettikka dijitale matawuqe ekkanaw yiza issi maccasiya utada ha xeelishinne issi immanaw loyto bolla de7izayssi macasiya de7izayssa mala qonccisanaw danda7idees.

hayssan ta beyashe de'izayessi cora cima asati issifetethan maaren salfetidi eqqi uttida shinenne he asayka gaabe booththakabe maa7i uttidayssa gidishin issoysoy dunguza koppiya wotti uttidayssa gooncisees

Hayssanta beyashe deizayssi corazay supetethan maaran salpeti uttirasha gidishin heyaaseyka digital emethawaqi kessana maaran malanne kiuptireysa gidishininne heyasay garsane nam'ati gaabi may'iza attuma accima asati deizayssa mala qoncisees.

hayssan ta be7ashe deezayssi kawoza dooranawu asay issipetethan mircha karde ekkishininne etikka xaafidinne faramidi ekko bolla deezayssa mala gidishin eta xaafisiza nam7u attuma naati de7izayssa qonchisees.

Hayssan ta beyashe deizayssi awudiya iida digitalemetofe kessanau tamareti istibetetan warafawekko salperaykedi xeelo bolla deshoninne heyaddeykka etas giiki sidi deezayssa mala nuus konjusees

Hahissanta beyashe deezayssi cora naati hakimekethan waykko ospitarindeshin eta akamiza issi doktore gela geda naata oyqa oyqa xeellishinne issi attumade qidi xeelo bolla deezayssa nu sikpe qoncisis.

Haysan ta be'ashe de'izaysi tophiya kuwase kasa budunetako, etika issipetetan dembani siipe shiphi gidi eqidi poto dendisheninne etappe guye bagara dagafiza cora asayi dizaysa malaqoncosesi.

hayssan ta beyashshe de'izayssi kuwaase ka'iza demban cora kuwasse kaasanchcheti issi bolla banta toho bolla uti uttidayssa gidishin etappe guye baggara cora assa deizayssanne itikay dara potto dendanaw giigidi deizayssa qoncisees

Hayyzan ta beyashe deezayssi zo7o ira mayza kaashsanchati issipetithan den bandeshininne he kaasanchatikka guure gelisi makidi issipetithan ufayxu bolla deizayssa nuus qoncisanau dandayi dees.

hayssan ta beyashe deezayssi oyddu danati sipetexan denba bola eqqi uttidayssa gidishin etikayssi malama omayizayssa malanne issoy ba kushen koaasesa oykki uttidayssa gidishin hankogeti nam7ati bandiza dandama oyqqida mala qoncisees

Hayssanta behashe deizayssi denbazan kayiza kashshanchatakko itika kowaase kaye shininne issoy suwara yaha woxaretishin deizayssa gidishin issoy zo'o may'izayssa gidishin issoy bootha may'izayssa qoncisizakko.

Ayssanta beyashe deizayssi kwaase kaassan denban deeza naati isipetetan kaeshininne isikehi adussanne karetha gezida kaasanchay wotisheninne sinthara daanje deezayssa nu sikipe qoncisanawu dandayides

Haysan ta beyashe de'izayssi cora kuwaase kashshanchati sipetethan maaran tutudayssa giddushin itappey abaggarayssi gashshenay uttidi ba kushen lastiqe dafidafi kayshin nuus sikeype qoncisa na dandayi dees

Hyssanta beyashe deezayssi koase kaasa kayyza kaashanchata gidishin etikka meedaza oykku demma zabon layqqidi fotodendishinenne eti issipetetan issi malamerara deeza maaqo mayizayssa qonchisees.

hayssanta beyashe deizayssi kowaase kaasanchati issipetitan demban kowaase kaayi simishi dinne kaassa bolla deydi goore naaqidi issipetitan ufayxidiinne issoy baduma doydi waaso bolla deizayssa qoncisanaw dandayi dees

hayssanta beyashe deezayssi bokse waarethan nam7u naati waaretidi issoy xoonishinne coraasay eqqidi etabessa bolla deezaysa gidishin danayka xooniza naa kushe budde salokko xoqotidayssa nu si qoncisees

Hayzanta beyashe deizayssi qowase kaasa denban nam7u asati etikka kashshancharanne kashshancha isporte ootisiza asilanara esipetethan qooneth deekki ottidashinne ikka as soho bessizayssa nuus qoncisees.

Hayisan ta beashe issi atuma adde mayike oyikidinne maraxine atidi hasayo bola dishinnne he addiyappe guye bagara cora asay deizayisa mala gidishin izika issoy hokidi xapo bola deizayisa gididayisa mala qoncises.

Hayisan beyashe deizayssi teknolo giogean medetida miisha gidishin ayyo go'aykka silke charjer geetetidi teesettida miisha gidishin ikka silkes keehi lo'o go'a immizayssa gididayssa hayssi qonjisees

Hayisan ta be'ashe dizayis madireke bolla na'mu asati eqidi issoy mayike oyikidi asas hasayshe dizaysa gidishin coora asayi qa utidi i ehta tishi othi si'ishin dizayis mala nus qonicises

Haysan tha be7ashe d7izayssi teknolooje maaran woykko teknolooje ogiyan mereththida miishsha gidishin izikka asa naassi poo7o immanawunne asa naassi lo7o miishshaa woykko lo7o go7aa immizayssa gidizayssa mala qonccissanawu danddayides.

Haysan ta be'ashshe de'izayssi tekinoloje maran woykko birrattappe almuneppe ossetiza kare Gorda aw dumma dumma diza mishsha gidishshin izikka kares ke'i lo'o go'a imiiza mala nussi qoncissanaw danda'idees

hayssan ta beyashe de'izayssi teknoloje maaran giigida qalamekko izikka teknoloje maaran keexxethida keeththas keehi lo'o go'a immizayssa gidishin issi addey tiyo bolla de'izayssa qoncisanawu dandayides.

Hayssan ta be'ashe dizayssi cora qommo biirekko he biirekka meran dumma dumma gididayssa gidishin ayfen xeellananne xuufes kehi lo7o gidiza biire gidishin etikka coray maara maaran utti uttidayssa nuus qoncisees

hayssan dabeyash deezayssi rimoteriko aguwayka telebishin lammanassinne aheyath beyana maaddizayssa gidishin ika teknologi maalan medettida miisha gididayssa nuuskeype qoncisana dayidis

hayssanta bayash de'izayssi ola wode dereti issipetethan woykko goyettiza miishakidishin hemisheeka ke githanne yashshiza dalga miishakidishin izikka massale qommo gididayssa qoncisees

hayssanta beyashi deezayssi teknologi maara melettida marshina gidishin he marshinekka dumma dumma kawo ooso keettan beettiza marshina gidishin ikkakeehi lo'o go'a immizayssa mala nuus keypey qonjisees.

Haysan ta beyashe de'izaysi issimala tekinoloje ogen medhetida maran maran eqi uttidashin he kameti kehi lo'o gididaysane Epson biza kame gididaysa mala nusi qoncisana dandayadisi

hayssan ta beyashe deizayssi si galal'o melara deyiza baajajjiya galal'o melara deyza oydita ba bolla wotha dawey kothokkada buussa bolla deyshininne iipe guye baggara cora i mala makinati deizayssa mala qoncisees

Hayssanta be ashe deizayssi abba dunan deizayssi gaththa keeththara deiza misile deizayssa gidishin heyssika asi waatidi ba de'o dichchana malanne asi waatericchora miisha demmano dandayizakko bessiza oge gididayssa nu si qoncisees.

Hayssan ta beyashe deezayssi hawudiya teknolojiyan meletida cora kaameti oykko issi mala merara deeza kaameti banta wogiyara buussa bolla deeshininne he kaamethu maraykka booththa gididayssa nuus kehipe qonjisees.

hayssanta beyashe deezayssi makinay eqqiza mannarekko hemanneyra garsenka issi makinay asa caanin shininne dam7u attuma naati woykko addeti kaame guye doydi iqaza caani dideysha mala nuuskeype koncisis

Haysan ta beyashe dizaysi oge dunan biza c'or asay de'izaysa gidishin he asappe hesa bagara c'ora kamezi bishin c'ora keta qomoy issippetan maran maran suqeyka de'izaysa mala nusi qonc'ises

Haysan ta be'ash de'izaysi kaame ogeko , izanka issi bajajey bishinine heysa bagara asati de'izaysa gididaysashn izappe guye bagara corakeethatinkaame oge achan de'izaysa mala nuusi qoncisanawu danda'es

Hayisan ta beiishe dizayis kaame ooge bolla cora kaame issipetetan biishe deizayisa mala qoniccesizaysako hi sintaka issi kaame cora orotoza ba bolla tookid hemetishe dizaysa qoniccess.

Hayisan ta be ashe dizayisi kehi ayifen xelanawunne lo'iza ketha garsan tekinologe ogen medhetida kamiya eqawutidayisa qonc'siyasa gidishin he kamiya merayika zo'ora karethara walaka gidiza mala qonc'isanawu dandayides

hayssanta beyashe deizaysi kehi gitanne woga gidiza kaame oge bolla yiidi mooletizayssa issidi xeellishininne ekameppe corase woddirite yaha imetishininne eyachchan zumay de'izayssa qoncisees

Hyyssan ta beyashe deizayssi ogedonan deeza motorekko namu motore bolla uttida nam'u asay deyshin etappe heessa baggara cora motore laaggizi yiza asay issi petethan deezayssa mala qoncisees.

hayssanta beyash deezayssi cora saykile qommokko izanka issi issi asay uttidi tishoti sinta xeelo bolla deeshininne he asappe guye baggara cora asay deezayssa gidishin esikatopphiya bandira xoqotiyo qizayssa qonchisees

Hayssan ta beyashi deyizayssi gita kaamikko ha kaamikka booththa merara deyzayssa gidishin izikka ametha bolla deizayssa gididayssakko aapey sabagara asati gideramutishininne issoyssay kelela gizaysha qoncussees.

Hayssan ta bayash deezayssi issi attumanne issi majalase deeshinenne etika issi eretena miisha hare daaniza miisha bolla oykko kaame daaniza miisha bolla tookki tookki keso bolla deeshinenne attumadey katishshoti xelo bolla deezayssa qoncisees.

hayssan ta beyashe deezayssi manarekko emaare garsayn cora makinay oykkokkaamee sipetetan deeshin issikame garsan asa caani uttidayssage dishin he asappe garsa baggara deeshati deezayssa qoncisees

ayssan ta beyash deizay si isi bootha kame oge bolla eqi otilayssaqishin aappe guya baggara cura sa essi petehan ba ooso bawooso oottishinne he metha bolla deizayssa mala oncisanau danday dees

Hayssan ta beyashe deezayssi issi macasaya booththa kaameyachchan eqqada ba kushe micas deshinne iyakka eqqa uttidayssi kaameyokka bolla deezayssa nuusi qoncisanau dandayi des.

Ayssanta beyashe deizayssi kaame bolla corasayssi petethan kiyutidashinenne hekaame bolla asa kessiza issi attumade deizayssa gidishin ikka ba kushera bira oyqqi eqqi asa kaami bolla keso bolla deizayssa qoncisis.

Hayssanta biyashe deizayssi teknoloji maaran keetettida issi mala cura keeththati deyshin he keeththatumaraykka bootta gidishin etika ayfen tyelanaunne duussas keeyi inje gidida keeththa gididayssa mala nuus keyippe qonchisees.

hayssan ta be7ash deizayssi awudiya tekinoloji maaran oosettida woykko keetettida keeththa gidishin he keeththaykka ayfen xeelananne beyanas keehi lo7izayssa gidishin keeththayka ooso bolla deizayssa gididayssa qoncisana dandayides

hayssanta be'ashe deizayssi hawuda teknologie maaran medettida keeththa weykko keetettida keeththa gidishin he keeththayka ayfen xeellananne duussas keehi injettida keeththa gididayssa mala noos keehi pe qoncisis

Haysan ta be'ashsha dizzayisi nam'u atumma addezara issi mac'asera hedzdzay issippeththethan uththidi comipitere xello bolla gidishinne izikka issippe be'ishshen mac'iya michcha bolla dizzayisa qonc'ises.

Hayssan ta beyashe deyzayssi awudiya teknoloje maaran keexetidi deiza keeththa gidishin he keeththayka buro ooso bolla deizayssa malanne wursethas biro gakkishe deezayssa mala qonjisanawu nuusi dandayides.

ayssanta beashe deizayssi hedzzu kaletha koote mayda asati isipetethan uttutidashininne issoy botha mayko yqqidi aasayishininne he aasayizadeyka hu7e bayna assa bo7adde gidizayssa qoncisana dandayidis

Hayssanta bayashe deezayssi kartoniza deizayqa kaami bollappe wotishi deizayssa gidishin hessa baggara gita keeththa garsan eqqiza cora asay deizayssa malanne nam'u asati kamelara poto dentizayssa qoncisees

ayssanta beyashe deizayssi cora gashe tamare naati sipetethan banta kushe maara maana meetishinne henatika kushe meetidi sipetethan ufayedidinne issoy saate lishe ddeizayssa hayssi nuus koncisees

Hayssanta beyashe deiza issi kee cora gashe naati issipetethan shiph gidi eqqi ottida shininne he gashe naatikka issipetethan ha xeelo bolla deshinenne etappe guye baggara booththa miisha bolla xaafettida suufe deiza mala qoncisis.

Hayissan ta beyashshe dizayissi keththakko izikka nam"anththo dereja timirte keththa gidishin ezika oththo wursidi mereqa maraqetishshenne kehi lo go'a imanaw gigetidi de'izayssa nus kehippe qoncisanas dandayides

Hayisani ta beyashe dizayisi cora asayi issippetethani bayo bayo eqidi utidayisa gidishshin he asa sinthani issi atumanne issi macca hameto bola deishshenne tanigishe dizayisa qoncisesi

Haysan ta be'ashe dizaysi timirte kethako izika tamarey tamaranawu kehi lo'o gidizaysa gidishin marara oydati shiphi gi utidaysa gidishininne sinte bagara saleday de'izaysa mala nusi kehipe qonc'ises.

Hayssan ta be'isha dizaysi kehi c'ora taamare issippetethan anjjo gallassn ubbaykka utidi xelizayssa gidishin anjetiza taamareti tishi uti xelishin bantta gawone woykko issi medhara de'iza mayo mayi utidayssa qonc'ises .

Hayssanta beyashe deezayssi coora tamareti timirte kixani sipetecthan ottidi timirte kaallish deizayssa mala gidishin itamaretikka banta timirsen keehi lo7o murutha ayhana ootishe woyqqo tamarishe deizayssa qoncisees.

hayssanta beyashe deizayssi soddu kataman deiza timirte keeththakko ya timere keeththa sunthayka liqa timerse keeththa geetettidi xeesettizayssa gidushin etimerse keettanka cora gooba tamareti deizayssa mala qoncisees

hayssanta beyash deizayssi hissi qeernaya xawula daaniza miisha oykkada egarsara haathis hushotha xeellay dadeshininne iipe guye baggara ciisharanne cora keeththa qommoy issi petethan deizayssa nu si qonchisees

hayssanta beyashe deezayssi issi gashenay galal7omera may7iza gidishin ikkapabiraxe bessiydinne ufayetishin deeizayssa mala gidishin izi deyasoy tamare keeththa gididayssa mala nooskeype qoncisana dandayi dees

Hayyssanta beyarshe deezayssi nam7oyssi mala dunguza daaniza misha bantha koorentax idadezi eki othtidashininne issoy issoa si maxaafa imo bolla dezeshon nam7asikka ufay xidi maxaafa ekkishin qoncisis

hayssanta beyashe deezayssi cora tamareti issi malamera weykko galal7o mera daaniza ma7o ma7idi ubbaykka macati komputerera patana woykko paace paacetishen deshin ubbaykka tishu shotidi banta paacet eelishe deezayssa konchisees

Hayssan ta beyash deyzayssi gawone may7izayssi gastasappe dushin izikka mayka woyqqi dii asas baceen gursa siiso bolla deeshinenne yaadeykka karetha gawone bolla zo7omerade iza miishisawotutidayssa qonjisees

Hayssanta beyash deizayssi timirte keeththakko e timerte keettanka cora tamareti uttidi baynta timirte kaalo bolla deeshinenne e timirte keeththan deiza tamareti keehi minotan banta timirte xeelo bolla deizayssa qoncisees

Hayssan ta beyash deezayssi timirte keeththakko e timirte keeththanka tamareti issipetethan shiphi gidi baynta timirte kaalli shiinne issoy issa miico bolla deezayssa qoncisees.

hayssanta beyashe deezayssi wolayta soddo kataman beettiza wykudeyza timerte keetta gidishin he timerte keetta suntekka liqa timerte keetta geetettidi xeesettizayssa gidishin cora tamare izan tamaris hayssa qoncisees

Hayssanta beyashe deizayssi cora asay sipetetan utti uttidayssa gididayssa gidishin he asayka ya aya ethanau woykko zore zorettana yidayssa mala gidishin coray tamarenne gashe naata gididayssa qoncisees.

Haysan ta be'ash deezayssi isi paranja adde tamare natusi timirti imisheninne etas beso bolla deezayssa gidishin appeyssa baggara nati a tishshoti deelo bolla deizayssa nuus qooncisees.

Hayisani ta beyashe dizayisi kame oge bola Cora kameti Hanne ha hameto bola dishini issi tirapike botha kameti hemetizaso oyisha bola deizayisanne hegappe sintha bagani cora kameti deizayisa qonicisesi

Haysan ta be'ashe dizays tekinoloje ogen medhetida kaame oge lo'etho bolla de'ishininne , Ika keeh lo'ethid gigisiza kaame gididaysa mala gidishn a achanka asat eqid a xelo bolla dizaysa qoncises.

Hayssan ta be'ashe de'izayssi keehi gitanne wogga gidiza teknolooje ogen medhetida kaameshin he kaameyka ba ogera bussa bolla de'eshinne ha kaamiyappe sintha baggara nam'u attuma addeti issoy hemetishininne issoy woxishin qonccisees.

hayssan ta beyashe deizayssi kaameyo gelo7ethiza issi teknolojiya medhetida kaame gidishin he kaame loetho bolla deishininne asay eqqedi xeelo bolla deizayssa gidishin etappeyssa baggara cora keettay maaran maaran deizayssa gedidayssa mala nuusi kaype koondisana dandaydes

Ayssanta beyashe deezay si ogekko ogodonan deeza cora keeththay issipetetandishoninne he ogodonan hawudiya teknolojiyan medetida cora kaameti maara maaran equtidashoninne he ogekka kaames lo'o gididayssa qoncisees.

hayssan ta be'ashe deizayssi ke gisanne wuqa gidida hawudiya teknolojiyan medhetida kaame gidishin ikka booththa melara deiza kaamekko ikka ba ogera he meto bollanne buutha bolla deizayssa hayssi nuus qoncisees

Haysa ta bea'she duzaysika kame ogeko izika hai'loi'zaysa kehi ayfen xelanaw loo'gidizaysa gidishinka appe ha bagara ketati, miththati dizaysa qoncises

Haysan ta be'ashe dizays buro ooso bola diza woyko buro lo'id de'ya kaame oge gidishn a lo'ethiza tekinoloje maran lo'ethiza kaameyka de'izaysa gidishn, ape hesa bagan cora bochati de'izaysa qoncises.

hayssan ta beyashe deiizayssi ha wodiya teknoloje maaran malethida keehi githanne dalga gidiza kaamekko izikka ogeza lo7etishininne giigissishin deeizayssa mala gidishin ne kamemerekka galal7o gididayssa qoncisees

hayssanta beyashe deezayssi buro ooso bolla deeza kaameyogeekko e kameyogeachchan woratinne murze murutha deizayssa gidishin e kameyogekka buro ooso bolla deezayssanne uribe nayssa mala qonjisis

ayssan ta beyashe deezayssi awudiya teknoloje maaran medhetida keehi giththanne dalga gidida kaame gidishin e kaamekka ogelo7etisinne oge geeshsho bolla deezayssa nos geyppe konchisees

Hayssanta beyashe deezayssi konsrashone woykko limaate ooso ogodunan oosettishe deezayssinne etappe heyssa baggara kaameti bishininne heyssa baggara keeththaynne dere dirayssa muussi qoncisana dandayides.

hayssan beetishe deeizayssi audiyoteknologi maalamalethida gisa kamiti issi petete ooso ooti dihoykko ogelo7eto bolla deizayssa edishin eta qiditelizayssi attumade hayssaba gara deezayssa qoncesis

Hayssan tabeyashe deizayssi oge lo7eta deysha cora kameti deizayssa malanne etappeyssa baggara cora keeththati deizayssa malanne kametikka issi petetan ooso bolla deizayssa qoncisees.

Hayssan taas bettize beettishe deiz hayssi arbamince haaththa giza sofe gidishin ikka meretappe pultidata gidishin uyanaunne xeellana keehi geeshatta gididayssa mala hayssi keehippe qoncisanaw dandayi dees.

Haysan ta be7ashe dizaysi boonon diza haaththako he ogenika lo7idi osettidi giigettidayssa gidishin he boononka attuma addey dizaysi keehippe beyanas qoncekko.

Haysan ta beyashe de'izaysi tekinoloje maran othetidi wuriza hatha bombako izzika gimbe garsara bizaysa gidishin tekinoloje maran asa nas go'a imanas othetida woykon gigizaysa qoncises

Hayssan ta be'isha dizaysi orotha lo'etidi woykko gigidi de'iza bonokko he bononkko hezdzdu bombbati maran de'izayssa gidishin nam'atikka doyetidi haaththey ete garssan gogishe konc'ises.

Haysa ta beyashe dizaysi chigin xabako he chigin xaba achan daro biratati eqi utashine hesa birata achan issi adey eqqidi birataza gordo bolla de'esine appe hesa bagara irxa mithati de'izaysa qoncises

Haysan ta be'ashe dizaysi ha'i mati wode oosetida boonuwa gidishin he bonuwaraka lo'o gidiza haathay gogishen woyko wodhishinine asyka he haathan me'erhidine xeelo bola de'izaysa qoncises.

Hayssan ta beyashe deyzayssi ooratha lo7ida woykko giigida boonokko he boonachan nam7u macaasati qqidi haatta duuqishininne haatta duuqetida coora jarketi deyzayssa qoncisees.

Hayssanta biyashe deezayssi hesifetethan elemate osa oottishe deeza asatoachan hara asati deyzi eqiyutizayssa gidishin etasika timerte emmizayssi attumade deezayssa mala nooskeype qonjisees.

hayssan tabiyashe deezayssi ooratha boono gididayssa gidishin izikka maara woosethidi wurirayssa gididayssa mala gididayssa gidishin asayka ufayxidi he boonon ba kushe metishininne issoy etha footo dendishin qoncisees

Hayssan ta beyashe deizayssi ooratha boonokko he boonoyka oyddu woykko ichashu bumbati deizayssa gidishin esara haaththay wodhishininne jarke bolla wodhizayssa gidishin issi nayyayqqada duuqo bolla deeizayssa qonchisees

Hayssan ta beyashe deezayssi asa naas si haaththay maaran gakkana mala ooththiza tuubokko izikka biratappe oosettizayssa gidishin teknolog maaran biitha bolla moogetidi asa nas si haaththa lo'osa gaththana oossizayssakko